Meno tye ka nyuto mutoka mo ma tye ka tero gweno icuk bedo dong iwaci dong guo dong icuk gweni orye i mutokani madwong me acata.

Muno nyuto cal pi mo nam mo malac kun laco ocung i tenge laco ni en omako gin lamak cal kun en mito mako cal pa gimo ni en i nam ekenyo nam eni kimako nen calo cawa madong otyeno tutwal.